Li nak buteel la, buteel bi nak nung ko tè ci loho, cubèr bi nak cubèr bu vert. Ci ganaaw tamit mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu weeh. Buteel bi nak buteel bi sokola, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi nak soko jàngay daga hamli ban fasungi buteel la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak kurus la, kurusi kontee kai kurus si dina. Kurus bi nak ñing koy jafandiko so jullee be pareh kontee wala so soxla purr wirda man ngay jél kurus bi, kurus bi nak kurus bu sokola la ñing ko tèk tamit fu wèèx tamit.

Li nak saal la, ci biir saal bi nak nung fa dajalè ay toogu. Toogu yi nak amna yu sokola, amna tamit ngegenaay yu ndaw yu nekka ci kaw toogu yi. Ngegenaay yi nak amna yu sokola, benen bi tamit amna lu weeh, Amna tamit lu vert. Taabul yi nak taabul bu ñuul la, amna toogu, toogu bu nekk nalè mungi am lu ñuul.

Li nak ab daal la, daal la lan dajèlè fi, daala yi nak gòor mun nako jafadeko, jigéen tamit mun na ko jafadeko. Daal la yi nak yu nekka ci kaw amna lu ñuul, amna tamit lu weeh. fum tégu tamit amna lu vert, amna lu ñuul, benen bu nekkè nalè tamit bo bu tamit mungi ameh tamit lu nètè lu nekka ci kawam.

Li nak yoon la ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto bu fa nekka. Moto bi nak ci ganaaw sokola la, ci kanam tamit mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit lu ñuul. Panu yi nak yu ñuul la, amna moto bu nekkè ni why bobu tutti mu fèn, mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu nètè. Ci pègg yoon bi tamit mungi ameh ay kër ak tamit ay garab.

Ii nak Yoon la, si kow Yoon bi, mu ngi amee otto bu fa nekkë, nit muñ si biram, motto bi nak, mu ngi am lu werta, mu ngi am lu nétté, poonu yi nak, mu ngi amee lu ñuul, mu ngi amee, lu weex. Am na tam, nit ku neekë nii, mu ngi ennu, si péggë yoon bi nak, mu ngi amee kér, am ay garab, am na kër gu neekë ni, ñung fa ajj ay yire, yire yire nak, am na yu ñuul, am na yu weex, am na tam yu xoñxu.

Fii nak bërëbu palaasi balé kaay and dawé kaay la, fii la ñoo ñaw balé, fila ñoo ñaw tam dawé, palaas bi nak, ken neekut fi, waay ñun ko defar bamu refet, mu ngi amee lu xoñxu, mu ngi amee lu nétté, mu ngi amee lu weex, mu ngi amee tamit, lu bulo tamit, muñg fa.

Lii nak kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak mu ngi amee lu weex, mu ngi amee lu werta, mu ngi amee tamit, lu xoñxu tamit muñg fa, si kayiti xibaar bi am na, góor ak jigéen ñu ...ñom ñaar yëp ñu ngi, def mbuba bu weex, jigéen bi nak mu ngi def mees bu ñuul, def tubooy bu ñuul. Goor ak jigéen tam ñu ngi neekë nii, Goor bi nak mu ngi def xaftaan, mu ngi amee lu weex, jigéen baa ngi def garaambuba ,mu ngi amee lu weex, mu amee tamit sokolaa.

Jigeen bu leetu, mees la leetu, mees bi nak mingi ame lu nyuul, jigeen bi nak mingi sol mbuba, mbubu bi nak bu bula la, mingi ame tamit lu weex tamit, mingi ame tamit sag, sag bi tamit mbum bi bu weex la tamit.

lina ab dala dale jigeen dala yu gudah fi nari dale nufi neka am yeen tarmit yu neek ni way yu u ceeti nu feen yu nuul la dala yi nak mingi am lo sokola mingi am tarmit lo nete tarmit jigeen yi nukoy jaafardiko puur sun solo ba pareh puur refectal sen solo.

Lii nak palaasi lekk ak naanekaay la, way fi nak, ay naan lanj fi tek, kaasu weer, si taabul, kaas bi nakl si biir mingi am lo ne si biir, lool nak miingi ame lu nete, si biir kaas bi tamit nyun fa def lunj nyo naane, lolu nak lu nyuul la, si kote bi tamit nyun fa teg ay toogu, toogu yu sokola.

lena butel butel li nan butel bi nak mingi ami lo xongo mingi ame lo nete mingi ami lo weex mingi ami lo nuul mingi ami tarmit lo sokola mingi ami ayi bindah bind yi soko jaaggeh da ham bi ban fahsion nan la ak lan lankoy jafarrdiko.

Lii nak, góor ak jigéen ñu fi taxaw, goor...Goor bi nak, mu ngi def xaftaan bu bulo, tubooy bu bulo, def dallë yu ñuul, am tamit lu weex si kowam. Jigeen bi tam def garaambuba bu bulo, defar kanamam bi, def ceen, def tamit mees si boopam bi, takka musóor, si kotte tamit, mu ngi amee taabul bu sokolaa, mu am ab ñax, mu ngi amee lu werta, mu ngi amee lu weex.

Fii nak palaas la boxamtene neeg lenj fay defarat, neeg bi nak parewagut, neeg bi nak mingi ame lu weex, mingi ame tamit lu xonxu, nyu ko defar nyi ngi nee tahaw ay goor, am na ku fa def, mbuba bu weex, mingi am tamit tubey bu nyuul, keneen ki tamit, kunekeni tubey bu nyuul, mbuba bu weex, fu nyu root nak sooti ndox, mingi ni, mingi ame lu bula.

Fi nak ay teré lèèn fi ranseleh, teré yi nak am na teré yi nekkè nit muñ fa. Teré yi nak am na bu fa am lu wèèx am lu ñuul benen bi tamit mugii am lu xonxu, benen bi tamit mugii ameh lu bula, ameh tamit lu netteh. Teré yi nak ñing lèèn tèk ci kaw paket sokola teré yi nak ñu ngi ameh ay bindé, so ko jangèè di ga xam li ban fasungi teré la ak lan lañ koy jafandiko.

Lee nak bagasse jagekay la aye sagg nufe neka sagg ye nak amna yu nuul nug se packete amna tamin aye bede kaye nug se packete y packet be nak muge ameh lu verte konte kaye be tamin mugse packete muge ameh lu weex muge ameh tamin lu bulo tereh tamin mugfa lolu yep bagasse jagekay la.

Nyarri goor nyufi nekka goor yi nak ay tabax kati neek leen nyungi ni di tabax neek bi. Goor yi nak amna kufa def lu bulo amna kufa daf tamid tubey bu sokola mboba bu nete. Neeg bi nak nyung koi tabax wa paregut, ci seen gannaw nak mungi am ay garap, garap yi nak xop yu verte.

Ab garab la, garab bi nak, garab bu werte la, mingi amme tamit tontor si kawam, tontor bi nak amna tam lu weex, am na tam yeneen tontor yu nyuul kote ba lee, yuy tamit amne lu werte, amne tamit bu nete.

Goor ak jigeen nyi ngi taxaw, tiyelante, goor bi mung si ganaaw, def xaftaan bu nete, jam baat bi mungi ame lu nete ak tuuti lu verte, jigeen bi nak, mingi sol mbuba robbu bu nete, jal baatam bi nak aj fa tamit kaala bu verte, defar kanam bi, def musoor bu nete.

Li nak jigéen bu tahaw la, defar boppam bi lettu ko mèss. ag lalè ci lohom bi tè ko, lalè tamit wachè ko ci ganaaw. Mèss yi nak mèss yu ñuul la, lettu bi nak mungi tudu raw. Ci kotè bi tamit mungi ameh tamit lu vert tamit mung ko defar ci ganaawam.

Lii nak garab la, garab bii nak mungy ameh hohbb yu vert, cii bohram tamit mungy ameh tamit aiiy ahb njahh yu sehw yufa neka tamit, yoyu tamit njungy ameh hohbb yu sehw vert.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto yu fa tahaw. Moto yi nak amna bu nekk ni mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu bulo, mungi ameh tamit rëdda bu nekka tamit ci boori moto bi. Amna bu nekk ni, mungi ameh tamit lu ñuul. Ci pègg yoon bi tamit mungi ameh ay nit, mungi ameh tamit ay garab tamit.

Yoon la, si kaw yoon bi nak mingi am ay moto, ame moto bu neke ni, mingi ame lu xonxu, mingi ame lu nyuul, bu neke nale tamit miingi ame tamit lu weex, mingi ame lu nyuul, amna bu neke kote bi, mingi ame lu werte, mingi ame tamit lu nete, si pegg yoon bi tamit, mingi ame ay ker, mingi ame tamit ay garab tamit.

Bii nak kér la, neeg bi nak, mu ngi amee lu xoñxu, buntu kér bi nak, mu ngi amee lu xoñxu, mu ngi amee lu ñuul, mu ngi amee tamit, lu weex. Si bir kér bi tamit, mu ngi amee tamit ay garab, garab yi nak, ñu ngi amee xob yu werta.

Fee nak meremu plase julekay lee nak jumah la jumah be nak muge ameh lu weex muge ameh lu verte se birr jumah be tamin muge ameh aye garab yufa neka garab ye nak garabe verta la.

Gór ak jigeen ñu fi nekka, gór bi nak mugii tóóg jigeen bi wèru ci kawam. Gór bi nak ñaari mbuba la ñaw benna bi nak bu nèkka ci biir bu wèèx la tubay bi tam bu wèèx la, mbuba bu nèkka ci kaw nak bu werta la am tamit lu wèèx, jigeen bi tam ñaw ñaari mbuba, bu nèkka ci biir róbba bi bu wèèx la, bu nèkka ci kaw mugii ameh lu werta. Jigeen bi nak mugii teyeh poss, dalla tam lu wèèx la, gór gi nak dalla yi lu ñuul la ak tamit tóógu yu wèèx nèkka ci sèèn bor.

Lee nak madargal la madarga be nak muge ameh lu nuul muge ameh lu bulo muge ameh lu xonxo muge ameh tamin lu weex.

Ab daal la, daali charah, daali jigéen, daal yi nak ci biir mungi ameh lu bulo. Ci kaw tamit buum yi tamit, buum yu bulo la. Ci kotè bi amna Ku fi toog why tanka bi kasè mo fènn.

Li nak ap jaaru la jaaru noppa jaaru wess jaaru yi nak nyun ko tek si morso morso bu nuul jaaru yi nak jigeen yi nyo koi jefendeko pur refatal sen sancex sung dolo ba pareh.

Li nak chèb la, chèb bi nak nung ko def ci palaat, palaat ti wènn. Chèb bi nak ci kawam mungi am nyambi, mungi am jahatu, supamè mung fa, carrot tamit mung fa. Nung fa tekk tamit jën, jën yi nak den ko bahal tek ko ci kawam.

Li nak tereeh la, teereh bi nak, mungi ameh lu vert, mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu sokola. Ci kaw tereeh bi tamit mungi ameh ay binda. Binda yu ñuul, binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasungi teereh ak lan leen koy jafadeko.

Fii nak palaas la, palaasi almuwaar lañ fi deferee ak lal. Fii nak, lal lañ fi defer, lal bi nak, mu ngi am lu weex, am tam bantë yu neekë, si kow lu sokolaa, boor bu nekké nii tam muñ si boori séétu bi, foof nak, mu ngi am ay almuwaar yu ndaw tamit, am yu weex. Goor bi nak mu ngi def mbuba bu ñuul, tubooy bu ñuul, mbaxana bu xoñxu, am na ku nekké ni, si kotte bali tamit, mu amee ay ker, ay garab, ak ay nit, ak "motto."

Lee nak ab dalle la dalle charah dalle goor dalla ye nak se birr muge ameh lu sukola se kaw tamin muge ameh lu nuul dalla ye nak goor ye nukoy jefaneku.

Li nak paket la, paketti garap, paketti péér, péér yi nak ñom ñep ñing ci biir paket bi daajii wuñ ci ben péér. Pééri yi nak ñu ngi ameh lu wèèx .

Li nak lekka la mungii tuda cuu, mungii ameh maalo sóós ci kaw am bisaab am tamit jén, jén bi nak buleet Len ko dèf am tamit ñambi am tamit batansè, karot tamit mung fa.

Lii nak jigéen bu taxaw sol robbu, bénen cat bi nak muñ si suuf, si suuf la wacce. Benen bi nak, muñ si digga, def bennë loxo bi nak, def ko si ndiggam, defar kanamam bi, def boopam bi mees, def dara boopam bi lu weex, jël tamit lu Melni musóor def si mbagam mi, mu ngi amee bindë bindë yu ñuul, am lu weex, am lu nétté tamit.

Lii nak ñeenti butel ñoo fi nekka, buteli diw, way nak nirowuñ, benen bi nak, ñu ngi am lu bulo, benen bi tamit, mu ngi amee kubeer bu bulo,...am tam lu weex, lu xoñxu tam mu g fa, bénen bi tam, mu ngi am lu... kubeer bu ñuul, si ganaaw nak, mu ngi am lu weex, amee lu ñuul tamit. Butel yi yeep ñu ngi am ay bindë, bindë yi soo ko jangee, dangaa xam lii ban fasoñ butel la

Fi nak nèeg la, ci biir nèeg bi nak nung fa sampa lal. Lal bi nak mungi ameh lu sokola why ci kawam tamit mungi ameh epons bi fa nekka mung ci mbuss. Epons bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu weeh. Ci bori lal bi tamit mungi ameh toogu bi tamit mungi ameh lampa bi taal. Toogu bi tamit mungi ameh lu sokola la tamit.

Lenak meeremu palas la bo xamantina ayi oppeh kay rek lan fey jaayi oppeh kay yi nak nu leen hach ci kaw yeen ngileen deff ci soff oppeh kay nak am neen lo weex am neen tarmit lo nuul am neen tarmit lo bulu.

Fi nak palac la palasi bi nga xamtexne ay jigeen nyu fi neka ak ay góor jigeen bi nak mongi enu siwo amna ko fa def siwo bu bulu mo neka si kanam pur bi tam mongi ame lu weex mongi ame tamit lu xoxu ku neka si ganaw tamit mongi odu malan malan bi tamit mongi am lu bulu ak yenen jigeen yu neka tamit fofu si kote bi tamit mongi ay goor yu fa neka nyu ge gass nyu ge defar block.

Li nak merembi palac football le kai ak dawe le kai fi ay goor nyu fi neka goori nak amna goor bu neka nee mongi top di jemale baal bi goor bi nak mongi def mbuba bi mongi ame lu verta mongi ame tam lu weex tubai bi tam mongi ame lu vertax mongi ame lu weex ak yenen goor tamit yu neke nee nyom tamit nyugi def mbuba bi mongi ame lu weex mongi ame lu verta ak nyu tog nele di setan.

Lee nak botel la botel be nak nugku tek fohamtene muge ameh lu nuul amlu weex botel be nak muge ameh lu verte muge ameh tamin lu weex se chate be muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange dagay ham le ban fosunge botel la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak buteel la, buteel li nan. Buteel bi nak, buteel bi vert la, ci ganaawam tamit nung fa def picha. Picha bi tamit mungi ameh bulo, am lu weeh, lu ñuul tamit mung fa. buteel bi tamit mungi ameh lu honku, buteel bi tamit mungi ameh ay binda. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasungi nan la ak lan leen koy jafadeko.

Lii nak ab jaaru la, jaaru noppu, jaaru jigeen, nyun teg si morso bu nyuul, jaaru yi nak jigeen yi nyo koy jafandiko, pur rafatal sen noppu yi.

Li nak ab tereeh la, tereeh bi nak nung ko tekk fu ñuul, tereeh bu nak mungi ameh lu ñuul, am binda tamit, mungi ameh tamit lu honku, am tamit lu nètè. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasungi tereeh la ak Lan leen koy jafadeko.

Lii nak pitcha la, pitcha bii nak mungy takhaw, pitcha bii nak mungy ameh kawarr, kawarr bii nak lu wekh mung fa, lu njull mung fa, lu chocolat tamit mung fa, bopi pitcha bii tamit bot bii lu njull la, gehmengh bii tamit mungy ameh lu wekh, baat bii tamit mungy ameh tamit lu wekh, cii bohram tamit mungy ameh aiiy hohbb yu vert.

Fii nak, yoon la, si peegë yoon bi nak, mu ngi amee ñaari "motto",bu mag ak bu ñaw. Bu mag, bi nak, mu ngi amee lu weex, ak lu ñuul, bu ndaw tamit mu amee lu xoñxu, am na bu nekee nii, boobu nak, feeñut, tuuti moofa feeñ, mu ngi amee lu nétté, si kotte bali tamit, mu ngi amee, ay ker ak tam, ay garab.